Teebuli nim n ʒiya ka kodu naanzu moma ni naanzu kaha ni alibarisa nim pa dizuɣu ka paɣaba ʒi tahapona gbuni ka shab mii kpabi bihi n doli soli garita

Teebuli n-ʒiya ka niriba ʒi teebuli maa gbuni ka so gbubi laɣiri o nuzaa ni ka zaŋ foonima pa o tooni ka baaji pa teebuli maa zuɣu.

Tipa yaɣu zaɣ karili mini loori bili piɛlli n lu n doya ka niraba ʒɛ n giliba ka bi zaŋ doɣu n chooki tipa loɣu maa ka di dalim doya

du' titali n-ʒiya ka niriba be duu maa puuni n-yarigi sɔŋ zaɣ' titali n-sɔŋ duu maa ni ka so ʒi bɛ tooni ka zaŋ o nuu tiriti kalanda tabi dukpuni shɛba yela liiga waɣila zaɣ' piɛla ka shɛba mi ye liiga ŋmahi.

Shikuru bihi ayi n nyaɣa bi baaji nik ʒiya ka ŋmaari sɛlfi ka paɣa gbubi bia ka kuhura ka doo gbaya lihiriba ka tabi o puli ka so mii gba gbaya ka zaŋ foon n ŋmaariba ka moto lu n do bi sunsuuni ka kunkona mini baaji nim doya

Namda nim n ku laɣam pam n doya ni chɛkchɛk mini tana balibu ka tani shɛli nyɛ zaɣ dozim n su loba ni pa zuɣusaa

Paɣaba n ʒɛya ŋɔ ka gbubi gbambihi ka zaham bɛ gbambihi maa puuni ka shab zaŋ gbambihi maa zali ka zaham bɛ gbambihi shɛŋa bi ni zaŋ zali maa puuni ka shab ʒiya baɣa loori ka shab mii bɛ loori puuni

Binwola n pali taha mini tahapona mini gbambihi piɛla n ʒiya ka paɣaba ayi bɛ tiwola maa sunsuuni n lihiri leemu mini Alaafee ni wotamilo maa zaa nyɛla din bɛ nimaani

Paɣa n ʒiya n dihiri kompiuta ka zali kolba o tooni ka bin nyurili bɛ kolba maa puuni ka buku paya ka paɣa maa ʒi kuɣu zuɣu n dihiri kompiuta maa

Paɣa n ʒi kuɣu zuɣu ka zaŋ duɣubili mini kurifooti n zali o tooni ka zaŋ teebuli n zali n zaŋ kuriga mini tahapoŋ ni subila n tam teebuli maa zuɣu ka zali kuriga teebuli maa loŋni ka zaŋ chɛrigi gba n pa kuriga shɛli din tam teebuli maa zuɣu maa

Teebuli n ʒi duu puuni ka paɣaba mini Dabba ʒi teebuli maa yaɣa ayi ka so ʒi tooni ha n piigi o nuu tiriti dikpuni ka bi zaŋ buku nim mini foon nim ni labtop nim panpa bi tooni ka lihiro paɣa ŋun ʒi zuɣu saa maa ni tiriti maa ha

Paɣiba mini dabba n-laɣim ʒiya ka shɛba ʒi zuɣusaa n-kpahiri bɛ nuhi ka shɛba ŋmɛri dawulenima ka shɛba mi ʒi kuɣa zuɣu n-ŋmɛri dal' bihi mini timpan' bihi ka gabi bɛ ni n-ʒiya wari waa

Niraba n ʒiya ka gobi chinchina chinchin ʒiɛhi mini chinchin piɛla ka gbubi jaan gbiɣu bi nuuni ka to lɛm zaɣ kara zaɣ ʒiɛhi n nyɛ katayuu maa ka shɛli nyɛ zaɣ piɛlli ka bi toli n ʒiya

Boɣali n diya ka niraba gbi tandi n soŋ kom maa kpaŋa ka zaŋ pai mini taha ni gbambihi n zalizali ka shab gbubi shoovuli nima

paɣaba pam n-kuli daaʒia ka bɛ shɛba kpabi bihi ka bɛ shɛba pili waliɣisi ka shɛba mii ʒi kpalam'bihi bɛ zuɣuri ni n-ʒia

paɣiba anahi n-ʒia ka zaŋ gbambihi piɛri n-zali bɛ tooni ka kamantoonsi pali li lala piɛri maa ka bɛ paɣiri li

Pai n tam buɣum ni ka Paɣa ʒi daangi maa ni ka kpam bɛ pai maa puuni ka o loɣi boofurooto ka zaŋ chɛrigi n tim pai maa puuni n yaari boofurooto maa ka paɣaba ʒiya ka gbubi bihi ka jɛrikan dozim ʒi o sani ka o yaari boofurooto maa ni o niŋ piɛɣu ni

Loori nim din niŋ gamo bee sarati nim n kuli doya kparima ta loori piɛla mini zaɣ ʒiɛhi ni loori bihi mini zaɣ kara zaaha n kuli gabi gabi taba n do palli nangbani yee

Paɣaba n so chinchina bi nyori ni ka ʒi ʒiya ka di pobi roba nima ka bi piɛ foolii n doli taba ka loori nim bɛ bi yaɣali

Kom n kpɛ doya ka bootu nim bɛ kom maa ni nangban koɣala ka yiya mini tihi ʒi di tariti

Kom n doya ka dabba ata toori kom maa n kpaari niŋdi tahalini ka bi niraba ata maa zaa ʒi tahali maa gbuni ka so yɛ liiga dozim ka so pili zipiligu

Paɣa n ʒiri tahapoʋ ka kpa ʒɛrima tulaalɛ nima ni birash nima ka di bɛ tahapoŋ ni ka o gbubi gbambili piɛ bili o nuuni ka kunkona mini birash nim maa shɛŋa bɛ di puuni

Taabo dari n doya ka binchɛri ʒiɛ pa dizuɣu ka duu piligi ka papu sabinli kanka n doya

Kompitanima n-doya ka pipanima do di sunsuuni ka kɔpu piɛla diba ayi gba ʒiya ka sitipila din nyɛ zaɣ' ʒee doya ka so zaŋ o nuu pa kompita zuɣu

Paɣa n do n daliya chinchina zuɣu ka chinchina maa ku galisi pam n nyɛ kala balibu balibu ka o do dizuɣu ka o ku zaŋli du hali ti to zuɣusaa

niriba anahi n-zaŋ bɔkatinima n-siɣi mɔɣili puuni nti toori kom ka yino maa ye liiga sabilinli ka yino maa ye chinchini liiga ka pili zipiligu ka yino ye liiga dozim ka bɛ zaa siɣi mɔɣili maa puuni nti toori kom

Niraba ayi n bɛ duu puuni ka yino maa ʒi kuɣu zuɣu ka so jinjɛm sabinli ka yɛ goɣa piɛlli ka ŋun ʒɛ zuɣusaa maa yɛ liiga piɛlli ka pili zipiligu woliɣa ka pindi ŋun ʒi kuɣu maa zuɣu maa ka zaŋ mashin n pindi ŋun ʒi kuɣu maa zuɣu maa ka Anfooni tabi duu maa dikpuni

Loori n-doli palli ka nyɛ zaɣ' piɛlli ka palli maa mali birigi ka ya be palli maa yaɣa

Paɣaba n ku galisi ʒiya n tiɛ tiɛ bi naba ʒiya ka zaŋ pona din nyɛ tahapona n tam bi naba zuɣu ka naanzuwa mini simbiɛlim bɛ di puuni ka bi gahanda la loori karili ʒɛ bi nyaanga

laa n-ʒiya ka bindirigu be di puuni banku kpulli nima ni naazubua zaɣ'kpula mini zahim ka kpam pa ʒiɛri maa zuɣu

Ko ʒiɛɣu n doya ka paɣaba mini dabba zaa siɣi loɣi di puuni ka zaŋ gbambihi mini ŋmana bee pipihi n kuli timdi kom maa ni n toora ka gbaɣantira gbambihi maa mini ŋmana maa ka shab yiɣisi ʒɛ zuɣusaa

Laa n ʒɛya ka bindirigu bɛ di puuni boraadɛ mindi gala ni manʒa n tam teebuli zuɣu gala maa nyɛla dibata ka boraadɛ maa nyɛ dibanahi

Kom n doya ka ŋarim dibaayi pa kom maa zuɣu ka niraba ayi duɣuri ŋarim ka zaŋ piɛɣu n zali bi sunsuuni ka niraba ata gba duɣuri ŋarim ka zaŋ piɛɣu zali bi tooni n bɛ kom maa ni

Palli n doya ka jiranbiisa bɛ di yaɣali ka bi sa sanbood nima ka namba nim sabi dizuɣu ka loori piɛlli doli palli maa ka shaba baari yaɣari palli maa n kpari kubɛ kohi ŋun ʒiya maa polo